Na'ay issoy issi keettan uttidi korinttiyaa xaqqamettidi silkkiya oradooniya dumma dumma miishshat loyttide de'ees.

Daroban giigida lo''o kattaa, ha kattay shaatiyan giigidi shaatiyaa giigiis. ha kaattay giigiyoy bonchcho imattay yiyoo saatiyaan giigees

oge doonan daro keettay de'iyagaa giddon issi keetay daro bayzziyonne shamiyoobati..

Daro asay ogiyaa biidi de'iyaageetu giddon issi wolqqama puulanchcha na'iyaa etaara issippe baawus. Ha na'iyaa kushiyan qooriyaan hayttan dumma dumma puulayiyaabata wotaawus.

ha beettiya pude eqqidaagee kushe hiillan meettida miishsha. ha kushe meretida miittappe oosetidaagee uutta hashiyo wode maaddees. a sunttay akatiya getettees.

Issi so giddon asaappe gaxa baggaara dumma dumma neretati de'oosona. Hegeetuppe miizzaa, dorssaa, deeshshaa, kanaa garawaa hegeeta malatitageeti doosona.

Woratu giddooninne dumma dumma ollatu giddon do"ati de"oosona. Hegeetikka godariya malatiyageeti gaammoti, maaheti, worakanati de"oosona.

Tophphiyaa huphphe asyssiyaa Abi Ahmedi hachchi galassippe ichchashu saatiyaani Tophphiyaappe hare biittaa baana dandayiyaa asay mazgabetanna malla xuufiyaa yedidosonna.

Wolaytta moottan qaalaa de'o yaagiya ammanoy eettidaagaa, ha ammanuwa kaaliya asatu qoodaykka keehi cora. Ha ammano keettassi qassi ayyo A wogay de'ees.

Oduwa aattiyo sohuwan issi bitanee beettes. Ha bitanee oduwa cenggurssaa aattiya miishshas matan de"es. Ha oduwa aattiya bitaniyappe miyyessaara toophphiya qonccissiya banddiray de"es.

Daro asay maaran bootta maayuwaa maayyidi eqqiis. ha asaykka qassi ashuwaa shuukkiyo sohuwan de'ees, bantta saama saama keessidi ashuwaa ekkidi beettoosona.

Toophiyaan de'iyaa daro eqota woykko dumma dummaaba kaaliyaagetu giddoppe qaalay de'o yaagiyaa ammano keettay ba woganne ba kaaletuwaa kaaletiyaa ammano keettaa.

Meeheti dorssay, deeshsha,,kanay, gawaryi, kuttoy ha ubba medoossati asaara issippe de'iyaageeta.

dazatu qommuwa. ha dozati daro harummetidi goshanchaa gaden de'iya shonkaara. ha shonkkora goshanchay daro murutissidi daro gattiyaa demees.

Daro attumanne macca asati kaamiyaa wolqqama kaamiyaa kumidi boosona. Ha asati bantta halchchidosaa gakkanassi toggidi togga miishshan boossona.

Wolqqaama ogee de'iyaagara daro asati maccanne attuma asati bantta tohuwaani heemettidi de'oosona. Etappekka qassi kaamiyaan hemettiyaagetika de'oosona.

Daro asati issi sohuwan dumma dumma wogaa qonccissiya maayuwa maayidi masqqalaa baalaani xuuggiyo masqqalaa baalaa xuugettaa wogaa bonchchiiddi beettoosona.

Wolqaama zal'anchchati banta zal'iya essidoogaape guyiyan laaxaa maanaassi biidi mi simoogaappe guyiyan tukkiya uyanaassi issi wolqaama keettaa gelidosona.

daamota deree xoqqatettaynne aahotettay de'iyo erettida maata meran kammetti uttida mittati dere gididi ha deree wolaytta heeran beettees.